Eni nyig kic nyig man tye ka kwanyo kwir ki iatura man nyig kic tiyo ki kwi man me yubu moo kic moo kic mit dok lim dok tye moc cam ma piritek i kwowa gin ma weko nyig kic bino i kom atura man obedo kwec kom atura man makur ki rangi komme ma munya tutwal

Atye ka neno lutino abiro gin gitye ka pwonye i gweyo odilo gin guruko kor bongo makwar dok latin acel ma mako odilo omako bongo mapat ki megi ladit ma tye ka pwonyogini oruko kor bongo macol gin gitye atuko i bar ma tye alumalum.